hodhishshu wowaante hodhishshu wowaante dagate lowohore uyitanno daga yanna ba'annokki gede daafuru leellannonsakki gede babbaxxino garinni noonsare baaxxite ikko noonsare horoonsidhe mitte basenni wole basira hadhanno doogowe witte basenni wole balesira marti leeltanno doogo uyattee hodhishshu wowaanteetine

budeho yaa dhaga wodhitino wodhooti daga magari wodho wodhitinoneemmo yete ku ko'ee miicannokki gede kuu ko'e kadannokki gede ku ko'wira ishsheegalanno gede wodhitino ishshiyannokkiha wodhitino wodho garinni uminsanni uminsare adhitanno gede assitanno garaati uurrisidhino uurrinshaati yaate

tekinolojoteneemmo qaalinni ha'ranchunni mitte gobba lophote sooro abbate mite egennote sooro abbate l lophote soorra bitinoneemmoyete bashshu noowiinni mitto deera shiqqite leellate egennote soorra bitinoneemmoyete bashshu affinookkiricho wolere buuxxi aafate yaate

harconna mannimmate qoossineemmoti tini uminke agadhineemmo garati umonke mangitti agartanno gara ikko kalaqamunni afi'ne umonke mimmitoonke agadhineemmo gara barconna mannimmate qoossootiine kulaw hodheessa dandiineemmo babbaxxino garinni kula dandiineemmo

lobiddaanna ishineho gowanno kaameeleniimmohu lowo ishine gamba issine duunnoommoha duuchu manni qooxeesu baalo reyonsi're gamba asse duuni nowa hakkuwe gamba asse duinoonniha mitte hige masse wole basera balete giddo ikko wolewa dubbu giddo hunanno kaameela lobiddaanna ishineho gowannihogombanni kaameelene

hodhishshu owaanteetineemmoti manchu umisi kakka ooshshinnikki kinni umisi wolqannikki kinni umisi wolqa holoonsi'rikkinni mitte basenni wole basi'ra mare leennammikkiro hattee hodhishshu owaanteeti yaa dandiineemmo hodhishshu owaante baante hasineemmoteera dandiitanno baatooshshiweelo ha'neemmoteera dandiitenno

quchummate minnate pirejekteneemmoyite kuulasi hagadhitino minna minantanno gede woy ikkitose woy garasi hagadhitinonga minna minantanno gede quchummate babbaxxino garinni minantanno mini dana kultannoreeti woy katamu biinfillira yite uurritino uurrinshaaxeeto

isifoortote yaa mannimmanki du'millira loonseemmo loosooti yaate woy mannimmanki kaajji lira loonseemmo loo sooti yaate isifoorte loosa hoogiro manchu lowo geeshsha qarru ima uwara dandaanno lowo geeshsha lowo dbim reqe ciye leellara dandaanno konnekkino daafira manchu beetxira isifoorte loosa lowo geeshsha hasiissanno

tekinoloje ninkera lowo kaa'lo afidino tekinoloojte ineemmo gaali ninke daafurrummokkinni bashsho daafurre babbaxxitino wolqa hunne loonseemmo lootu wolqanke hundummokkinni shiimurichi shiima doogonni loonseemmoayyu attee tekinoloojete jino deessa dandiinno

tekinolojetineemmorichi mitturichi soorrooti yaate soorrootineemmoyete egennote oo egennote soorrineemmoweete bashsho ikkeho garinni yanna adheennaikko daafurre assinanniricho yannadhikkinni daafurrikkinni assineemmo gede egennoho roonsi'ne loosate yaate

poostu mineetini eemmohu lowohoro afi'rino dagate noowa hee'renninni hedosi qayyadhanno gede lowohoro afi'rino noowa hee'renni hedosiisse qayyadhanninummoro borro calla borreesse saatenni poostu mini manchu noo geeshsha masseenasi noo qooxeessira woreenna poostu mininni adha dandaanno

dagate paarkui dagate parku beneemmoti daga uurrisidhe mitte basira hoowe hoophite mittoricho duucharichu babbadhewore biifannoricho worte hakkuye biifannoricho worte wortinoricho qoolte la atenni uminsa yanna sayissanno doogooti yaate

farconna mannimmate qoosso falcote yineemmo woyite lamu manni mereero klaqantino gibbura halaalanya yoo yaate woy halaalanya afinsho afi'rate qoosso tineemmoti lamunku mereero noonsa keeraanchimmawey gambooshinna woy badooshsheeti yaate

farcoonna mnnimmate qooso tenne farcoonna mannimmate qoosineemmoti kalaqamunni manchu kalaqama ikkaankenni mitte qoossu noonke tenne qooso wolu ningeta hunara woy dhiigara didandaanno

koletika yaada gate summuu meete ate daga summuhu yite umiinsanni gashshannonsa gara harisannoonsa gara hiikko garinni harisanno njaro hiikko garinni harisannoronso mangisti hiika higge hadhannoro nooro laelna hakko mangisti hadhanno noo gariinni daga marra anno garakkowe koletika huyine

farco'na mannimmate qoosso farconna mannimmate qooso neemmowyete farcu kuni manchu lamu mereero kalaqantino uluullo taalo yoo afi'rate mangitte gassitannow asshooree qoossote neemmoti kalaqamunna fi'noommote

ddagate paarkubbayineemmoti babbaxxinore illete leellannore la'nenn dsagiirsiisannore baalare gamba assine worroonniwaati yaate mittowa hoowe hoombe hoomboonni hoowe giddo angate loonsoonnire ikko kalaqama ikko babbaxxiwore gamba assine biifannore illete la'nenna baxisannore worroonniwa dagate paarkubbaatiininni

fitihe woy farchonna mannimate qoosso yineemmoti qoossote yineemmoti lamewa beehantanno kalaqamunni afi'noommo qoossonna mangitte uytinonke qoosso yine lamewa beenkoommo. kalaqamunni afi'noommo qoosso yineemmoti heerate afi'noommo qoosso lawishshaho kalaqamu afi'noommo qoossooti.

hospitaalowe fayyimmate mineem dagate fayyimma agartanno ra mangiste mintino mineeriwe mangiste uurrinshino uurrinshaati kuni duucha boyite dagaiwiinni shiimale adhite lowo dagate uwaante uyitanno baseeri yaati

hodhishshu wowaanteetineemmoti mitte basenni wole basi'ra marri leellino makkiro hodhishshu wowaantefi noommo yaate hodhishshineemmotu wineemmohu baattote iimi hodhishshino iima bubbe teima hodhinanni hodhishshinono kunne baattote imm hodhinanni hodhishshi saadate hodhishshinono kaameelu hodhishshaatineemmoyote babbaxxitino siwiilagambassine loonsoonni hodhishshino no

poostu mininennire mine ikkite mitto mine ikkite hakkoye fa'nito mino minira mittu manchi borrotenni hedoi wole gobbara noo manchira sayisanno sokkaati yaare mitte gobbara noo manchi wolewa isi mare iillannokkiwa hedosi borrotenni shiqisheenna hattee shiqishino borro wolewa noo manchira ma site iillishshannore poostu mineeti